Abantwana abasakhulayo bayakhuthazwa ukuthi bethakazelele ukudla ukudla kwesintu. Lokhu kuzayenza njalo ukuthi bebekwazi imvelaphi. Ukuthi bona bangobani bavelangaphi. Kulokuthi bathande ukudla kwe sikhiwa. Kumele bedle ukudla kwesintu okuyakha imzimba okwakudliwa ngabokhokho bethu.

Abantwana besikolo kumele benelise ukuthi bayadlala ndawonye bengabandlululani. Lokhu kwenza bethandane behlale njalo bebambene ngazo zonke izikhathi. Okuphinda njalo kwenze ukuthi bethakazelele izifundo zabo.

Kuyakhuthazwa ukuthi abantu bengahlali isikhathi esinengi bekhangele ikhompiyutha. Nxa umuntu ebona ukuthi kulezinto ezinengi afuna ukuzenza kukhompiyutha uyakhuthazwa ukuthi athenge okulilenjana okukhanyisayo okuyikho okuzayenza ukuthi abone kuhle ikhompiyutha ngokulilenjana lokhu.

Enye yamalungelo abantwana akhona ngawokuthi kumele abantwana bathole izifundo. Ikanti ke ohulumende abanengi bathi bona abantwana abafunda izifundo zasezingeni laphansi abakhiphi mbadalo.

Izihlahla ziyimpilo njalo kumele zilondolozwe. Intsha yanamhlanje kumele ifundiswe layo ngokuqakatheka kwezihlahla khona labo bezayenelisa ukuthi bazigcine befunde ukuthi zihlanyelwa njani njalo zigcinwa njani, kanye lokuqakatheka kwazo.

Ukuze abafundi bejabulele izifundo zabo , kuqakathekile ukuthi ababalisi bebe ngabantu abalothando, abantu abalomusa, abantu abakhuthazayo, abantu njalo abakwazi ukulalela izikhalazo zabafundi.

Abantwana abakuzinga lemfundo eliphezulu kulezi nsuku bayanikwa amathuba okuthi baziveze bona bazitshengise bona ukuthi yikuyini abakuthandayo ngoba sokwananzelelwa ukuthi kayisibo bonke abantwana abakhaliphileyo emabhukwini.

Ababalisi bayinsika yelizwe ngoba yibo abafundisa abafundi bonke abakwaziyo. Ababalisi baqala ukufundisa abafundi kusukisela ezingeni eliphansi ekubhaleni ibizo kuze kuyefika ekucineni.

Elinye lamalungelo abantwana phose emhlabeni wonke jikelele ngelokuthi bathole imfundo. Uhulumende othi abantwana abasezingeni eliphansi ezikolweni akumelanga bebhadale ukuze bathole lezi zifundo.

Ukuze umuntu abengudokotela wamaqiniso, kumele aqeqetshe okweminyaka ethile ukuze avuthwe, abengudokotela khona ezayenelisa ukuthi ancedise abantu abagulayo.

Lezi nsuku abantu sebelendawo ezinengi ezokutshadela ezibukekayo njalo lezi ndawo aziduli kakhulu. Zinhle kakhulu lezi ndawo ngoba abatshadi beyenelisa ukuthi bethathe imipikitsha ezindaweni lezi.

Umfanekiso lo utshengisa ibhilidi amabhilidi amabili amakhulu. Izakhiwo ezimbili lezi kungani yisikolo lesi esemfundo yaphezulu. Kube sekusiba lendawo lapho izimota ezipakwa khona. Ngibona labantu abahambayo, abahamba hambayo engicabangela ukuthi bangaba ngabantwana abafundayo kulesi sikolo. Ngizobona lokuyi ndlwana.

Indawo zokubalela eziqondileyo zinhle ngoba abantwana loba abantu abathatha izifundo zabo bayenelisa ukuthi bavakatshele endaweni lezi lapho abazayenelisa ukuthi bebale khona bengaphanjaniswanga ngumuntu.